Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyono hayi adhika momeya, ohayi adhika momeya mbyono hayi pelwa mo iikulya tayi tekulwa. Aanafalama yoohi uuna oohi dha koko ohaye dhi kwata mo, nelalakano opo ya landithe nenge ya paluthe omalutu gawo.

Oohi odho dhimwe dhomii tekulwanamwenyo mono aantu haye dhi tekula. Ohaya ningi nee uukunino wadho taya tula mo omeya, mono haya tulamo oohi opo wo ya shuwe okudhi tekula nawa.

Oonyanga odho dhimwe dhomiikwamboga mbyono yili hayi kunwa kaanafaalama, ohadhi kunwa nee nelalakano opo aantu ya vule oku dhi teya uuna dha koko. Ohaa vulu okudhilanditha nenge taa tula moomweelelo dhawo.

Omamanya ohatu ga mono ashike muushimba nenge oondundu ohatu dhi mono ashike muushimba, okuza kOwambo ngele owedhi mono moTsumeb, oku tameka tameka nale okumona omamanya nenge oondundu oshoka oyo yimwe yomuushimba.

Aanafalama oye li haya kunu iikunomwa yawo, mono haye yi tekele opo yi vule okukoka. Uunaya koko nawa, aantu ohaya teya nee e taya li nenge taya landitha opo ya vule oku imonena oshimaliwa.

Aanafaalama ohaya imonene oshimaliwa uuna yalanditha iikunomwa yawo, mono haya landitha woo iinima yayooloka opo ya mone mo iisimpo mbyono haya longitha nomalalakano opo yavule okukandula po oompumbwe dhawo dhilwe.

Ohatu tete oomwiidhi dhetu nembakumbaku, etatu dhi manga nembakumbaku opo shitu ningile oshipu ihaya manga we noongodhi nenge tadhi mangithwa noonyala, ashike ohatu nomashina.

Aanafalama yoohi oyeli ha ya ningi uukunino woohi, mpono haawu ningi opo ya vule oku tekula oohi dhawo. Oohi ohadhi pewelwamo nee iikulya miikunino muka, opo dhi vule oku koka nawa, dho dhi kwatwemo dhi vule oku landithwa nenge ya lye naakwanezimo yawo.

Namibia okuli oshilongo shoka hashi adhika mu Africa ,oshilongo shika oshiwanawa shono hashi adhika shina oondundu shina woo oombuga . Oondundu odhili dhasimana oshoka ohadhi eta aatalelipo mono haya ningi oopate dhawo opo yavule oku mona omahala ngaka.

Aanafaalama yoohi ohaya tekula oohi dhawo mono haye dhipe iikulya opo dhi vule okukoka nawa. Uuna dhakoko ohadhi vulu okukwatwa mo noonete opo aantu yavule okulanditha nenge okulanda.

Oondjuhwa odhi li dha simana, oshoka mongashingeyi aantu ohaye dhi tekula, haya vulu oku dhi dhipaga etadhi landwa onga onyama kaakwanezimo nenge ta dhi landithwa.

Aanafaalama oyeli haya imonene oshimaliwa. Shino oha ye shiningi nee uuna ya kunu iimeno yawo. Etaya monopo oshimaliwa uuna ya teya shampa ya landitha iikunomwa yawo mbyoka.

Aanafalama oha ya tekele iimeno yawo, mono haye yi tekele nominino ndhono dhi li dha tsuwa uumbululu shino oha shi kwathele nee opo aantu kaaya manepo omathimbo gawo taya longitha oonkondo odhindji mokutekela.

Oonduuli odho iiyamakuti mboka hayi adhika mEtosha lyoshilongo shetu. Onduli oshinamwenyo shoka shina othingo ondee shono hashi nu omakondo gokomeho gelyathane kokule.

Iikunino oha yi monika nawa ngele ya tekelwa omeya ga gwana, iimeno oha yi kala ta yi monika nawa nohayi imi iiyimati yi li nawa.

Oonyanga odhi li dha simana oshoka aantu oye li haya vulu okudhi tula momihoka nenge taye dhi landitha. Ohaye dhi landitha nelalakano opo ya vule oku imonena oshimaliwa.

MoNamibia omu na omahala ogendji gaapashiyoni mono mwa kwatelwa wo ehala ndyono aatalelipo ha ya yi nootenda dhawo opo ya vule oku ka lala mo.

Embakumbaku olyo limwe lyomiilongithomwa mbyoka hayi nu omahooli ohali vulu okukwathela aanafaalama mokukala yapulula omapya gawo . Ohali pulula oshilwa oshinene shivulithe oongombe niipululo.

Namibia okuna evi ndyoka lya gongelwa kombepo, ndyono hali monika naw. Ohali adhika nee mombuga. Aantu ohayayiko ne tayekii thaanekelako, nenge taya londo ko, nakwiilongo ohayeya wo okutala ehala ndika.

Aatalelipo yomiilongo ya yooloka oha yeya ya tale evi lyetu, evi Namibia. Mono haa kala ya hokwa okutala oondundu ndhono haa vulu okulonda ko. Ohaa futu wo oshimaliwa opo ya vule okupewa epitikilo.

Otuna omaludhi ogendji giinima mbyono hayi vulu okuliwa. Otuna ooweya, uuhilili nayilwe.

Oonyanga odho dhimwe dhomiikunomwa ndhoka hadhi kunwa . Ndhono hadhi vulu oku liwa uuna todhi telekele momuhoka. Ohadhi vulu oku landithwa uuna twedhi kunu odhindji eta dhi piitilile.

Aantu oyo yamwe mboka yeli ya kotoka, oshoka oyeshi okukonga oshimaliwa. Aantu oyeli ya dhingilila komahala ngoka haga talelwapo, moka hamu adhika oondundu.

Mongashingeyi Aanafaalama oyeli haya ningi iikunino yawo nawa, moka muna iilongitho yayooloka mbyoka hayi vulu okusila oshimpwiyu iimeno, ohayeyi longitha ne opo kaya longithe ethimbo olindji.

Mongaashingeyi aantu oye li ya tungila pooha dhomeya, mono ya tunga uuna aantu taye ya okutala omeya ndele kayena omalukalwa gawo, ohaa futu oshimaliwa opo ya vule oku kala ya lala moongulu ndhoka ye li ya tungila pooha dhomeya.

Ombuga olyo ehala ndoka hali adhika kaalina omiti nandenande oshoka olyili hali lokwa nawa ano ihaa li mono omvula ya gwana ,aantu ohaa yi nee ya katale mohala ngaka taya thaaneke nee omathano.

Mongaashingeyi aanafaalama oyeyapo nomikalo odhindji mono haya longitha iinima mbyoka hayi nu omahooli ano omashina gomambakumbaku ngono haya longitha opo yavule okuteya taya longo miikunino yawo nuupu.

MoNamibia otunamo oondundu, ndhoka dhili muushimba, kadhili mowambo. Mowambo katuna mo oondundu nande nande, otuna ashike oondundu dhili muushimba.

Ngele twakwata oohi, ohatudhi sile oshimpwiyu, tatudhi kwata, e tatu kedhi landitha, opo tumone oshimaliwa shokwiikwathela.

Mongashingeyi aantu oyeli haa tekula oohi. Mono aantu haya ningi uukunino woohi. Ohaye wu ningi nee opo ya vule oku kala yapa oohi taye dhi tonatele nawa. Aantu ohayedhi pe wo iikulya opo wo dhi vule oku paluka nawa.

Omagumbo gomoondoolopa, ohaga kala naanaa geli pamuthika gwoondoolopa. Ohaga monika wo geli kohi yoondundu, ashike oondundu ohadhi kala kokule, ihadhi kala popepi.

Iiyamàkuti oyo iinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti mono Namibia yenamo ehala ndoka hakuti Etosha, ehala ndino olyili hali adhikwa iiyamakuti yetu mono mwakwatelwa oonduli, uupundja, oongolo noshowo yimwe yomiinamwenyo mbika.

Oohi odho dhimwe dhili dhasimana muuyuni auhe, mono aantu haya tekula opo woo yavule okwiimonena oshimaliwa. Aantu ohaye dhikwatamo nee opo yavule okudhi monamo onga iipalutha mbyono haya vulu woo okupa aakwanezimo yawo.

Uuyuni owuli wuna iinima mbyoka yoopala, mono Namibiaa apewa woo omahala ngono ngaashi oombuga, mono hamu adhika oondundu. Oondundu ohadhi adhika woo nomoondolopa mono aantu yeli yatungila. Oondundu ohadhi monika nawa dhono hadhi eta woo aakwilongo opo yeye yatale oshilongo shetu.

Omavi ngano goondaina ohaga kala owala komahala hoka ku na omafuta ngaashi kombaye oko to adha evi li li ngiika, ashike omawanawa

Oohi ohadhi ningilwa uunima wadho ano uukunino wadho mbono hawu tungwa nawa e tamu tulwa omeya, opo dhi vule okutulwa mo nawa dho dhi vule okutulilwa mo iikulya.

Uudhila nawo ohawu kala momeya , wo tawuya wo komutunda okukonga iikulya wawo kohi yomwiidhi ngoka gwadhingoloka omeya mohawukala opo wupaluke.

Aanafaalama, oyeshi nkene hayalongo omapya gawo nawa nenge iikunino. Iikunino mbika ohayi pululwa, eta yi tekelwa, opo wo aantu yavule oku kunamo, iimeno yimene nawa eta yi koko.

Aantu mboka ye hole okutalela po, ano ye hole okweenda iilongo niilongo. Ohaya yi pomahala ga yooloka, mpoka hapu adhika iinima ya tungwa, ano oongulu. Ohapu adhika wo uusiga woku yothela oonyama dhawo.

Iilya oyo yimwe mbyoka hayi kunwa kaawambo, tayi limwa ano tayi helelwa. Aawambo ohaye yi fala kolupale opo yivule okuhuwa po nenge tayi dhengwa nomatago opo ya vule okumona iilya yawo.

Omatama ogo gamwe ngoka geli gasimana, ngono aanafalama haakunu taye gatekele noga koke nawa, uuna gakoka nawa aantu ohaye gateyako taye galanditha koositola.

Mongaashingeyi aanafaalama ihaya tekelewe iimeno taya longitha omandini nenge omayela ,ohaya tekele nominino ndhono hadhi kala tadhi shamine omeya kombanda yiimeno opo dhikale kepo oonkando dhaanafaalama.

Aanafalama ohaya kunu iimeno yawo mono haya kuno iimeno mbyoka ya hala nenge mbyoka taya vulu okulya iiyimati nenge iikwamboga mbyoka tyi vulu okulandithwa nelalakano opo ya vule okwiikwathela naakwanezimo yawo.

Ondjamba odhili dhasimana muuyuni wetu ,oshoka odhina eyego ndyoka hali vulu okulandithwa .Uuna aantu yeli landitha oshilongo ohashi mono oshimaliwa. Aantu ohayeya nee okutala ookahenge mbaka mEtosha lyoshilongo shetu.

Omeya ogasimana, uuna omvula yaloko opuna iimeno mbyoka hayi mene moondombe haku ti omavo. Omavo ohaga sheneke nawa, gena omatindi ngono haga liwa kaawambo.

Aanafalama yoohi oyeli haya tekula oohi mono hayedhi tula muunima uuwanawa ano muutemba, etaya tula mo omeya etaya tula mo oohi, ohaye dhi pele mo nee ikulya.

Iimeno oyili iinima mbyoka hayi monikitha nawa omahala mono aantu haa vulu okukala ya mona ko iiyimati aantu mongashingeyi oyeli ya tunga omatungo gawo ngono haga geli haga monika wo nawa.

Momamanya moka ohamu vulu okumena iimeno ngele omvula yaloko. Omvula ngele yaloko iimeno ohayi mene yoyene nomomamanya ohamu vulu okumena iimeno tayi mene yoyene.

Mongaashi ngeyi omuna omambakumbaku, iiyendithomwa ndjoka hayi longithwa kaantu mboka haalongo nevi ano aanafalama ohaapulula née evi ndyoka tali vulu okumena iimeno yawo.

Omuwa sho a shiti uuyuni okwa shiti wo oondundu. Oondundu odho iishitwa mbyoka hayi monika nawa nodha ningwa momamanya. Aatalelipo ohaye ya nduno taya tala nokuthaneka omathanao gawo ngoka ya hala.

Moondama ohamu kala oohi, ohamu yi omeya ngoka ga gagala. Ohamu kala oohi niikwameya ayihe mbyoka hayi kala momeya.

Mongashingeyi aanafaalama oya huma komeho, mono haya vulu okukala taya kunu iimeno yawo ya yooloka, ohaya tula ko nee ooshipa kombanda nenge uunete, opo omutenya ngele tagu ya kiimeno kagu fike iimeno yawo.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya kunu iimeno, taya longekidha evi nomambakumbaku. Ohaya longekidha evi ta yeli pulula, ta yeli tanawula opo livule okuninga epu nawa livule okumena iimeno.

Miikununo yetu ohatu likolamo iilikolomwa yetu hayi vulu okukwathela momagumbo . Iikunino yeti ohayi tekelwa nomeya .

Ohatu vulu okukwata oohi noonete moonayilona. Ohatu vulu okudhi kwata, etatu dhilongitha okudhi landitha nokufala kegumbo dhika ninge iipalutha.

Mongashingeyi aantu ohaya munu oohi konima owala yomagumbo gawo hono ya ninga uukunino, muukunino mono ya tula mo oohi ya tula mo omeya, mono haye dhi pele mo iikulya opo dhi koke.

Embakumbaku olyo limwe lyomo shilandithwamo shimwe shoka hashi longithwa kaanafalama, mono aanafalama haya pulula omavi gawo, taya dhipaga omwiidhi ngoka gwa pita kombanda opo ya vule okukuna iimeno yawo.

Oha tu ningi iikunino yetu, ha tu kunu mo iiyimati yetu. Iiyimati yetu tayi imi ta tu yi teya ko, tse ta tu keyi longitha okulya no ku iikwathela wo momagumbo.

Pashiwambo aantu oyeli haa teleke iikulya yawo mono mwakwatelwa wo oondjuhwa mwakwatelwa iithima yomahangu ano iimbombo yomahangu nenge omboga ndjono aantu yeli haali opo ya vule oku tekula omalutu gawo.

Oondjuhwa odho dhimwe ndhoka dhomiitekulwa namwenyo dhono dhili dhasimana, oshoka aantu ohayedhi tekula opo yavule okwiimonena oshimaliwa uuna yedhilanditha, nenge taya monoko omayi oshowo onyama ngele yahala okulya oondjuhwa.

Moondunda mono omuna woo oofaalama, aantu yaningako iikunino yawo ndele tayakunu mo miikunino yawo. Meefalama nomeendundu mono omuna woo aantu yatungilamo omagumbo gawo neefalama dhawo.

Oongandu odho dhimwe dho miinamwenyo mbyoka hayi kala momeya . Oshinamwenyo shika ohashili oohi Nuunene ohashi vulu okudhipaga aantu ,unene ngaashi kiitopolwa ya Namibia mbyono hakutiwa okavango.

Aantu oyeli yakotoka unene, oshoka oyeli haya talelepo uushitwe yomwa. Ohaya yi niinima yawo yoku yothwa mono mwakwatelwa omasiga una taya yi momuthitu.

Iikwamboga oyo yimwe mbyoka hayi kunwa kaanafalama tayi kunwa miikunino yawo, nelalakano opo yavule okwiimonena oshimaliwa ngele yeyi landitha, nenge taya palutha omalutu gawo pamwe naakwanezimo yawo.

Iikunino oya simana, oshoka ohayi eta aantu ya kale ya mona sha shokulya nenge taya landitha mongaashingeyi aanafalama ohaya tula ko oshipa kombanda opo ya keelele omutenya ogundji.

Mongashingeyi aanafalama oyena omikalo nkene yena okukala taa tekele iimeno yawo oyeli hayeyi tekele nomalalakano opo yi koke mono aantu haa longitha uumbululu mbono wa tsuwa oombululu opo dhi gandje omeya kiimeno.

Mongaashingeyi oohi odhili hadhi tekulwa , mono aantu haya ningi uukunino woohi uuwanawa . Ohaya tula mo omeya noohi . Ngele dha koko ohayedhi kwatamo. Omeya uuna ga kaka , ohaga kuthamo etamu tulwa gamwe.

Aanafala oha ya kongo oshimaliwa mokukuna iimeno yawo ta ya longitha uushina mboka ha wuyi omahooli. Uuna iimeno yakoko oha ya teya opo yavule oku kalanditha nawa.

Oondundu ogo omahala ngoka haga adhika meni momamanya mono hamu mene owala iimeno iishona. Shika ohashi ningwa oshoka ihamu lokwa omvula ya gwana niimeno oya pumbwa omeya ngoka haga kala ga gwana nawa.

Aanafaalama yoohi, oye li haya tekula oohi dhawo, mono ha ye dhi kwata mo uuna dha koka, shika ohaye shi ningi nee opo yavule okupa aanegumbo yawo, nenge ya landithe opo yavule okwiimonena oshimaliwa.

Iiyimati mbyono hatu kunu miikunino yetu ohayi tukwathele shaashi ohatu vulu oku kala inatu kalanda we. Tatu kutha ashike iiyimati mbyono yili miikunino mbi twalonga kutseyene.

Uuyuni sho wa putuka, aantu ihaya lala we moondunda dhoomwiidhi, oya tunga omatungo gawo, ngono geli ga simana oshoka una omvula yeya nenge ombepo yeya, aantu omo haya yi moka, e taya ikelele kombepo nomvula.

Oohi odhili dhasimana oshoka ohadhi tupe omweelelo, hata dhi li onga omweelelo. Aantu uuna yedhi hala, ohaye dhi kwata nee momeya taya longitha oonete dhoka haya nana.

Oohi odho dhimwe ndhoka dhili dha simana ndhono hadhi tupalutha momalutu getu ,uuna twedhi kwata tadhi telekwa etatu dhili . Oohi odhindji ohatu dhilandithapo opp tuvule okumona iisimpo.

Aanafalama yongashingeyi oya mono kutya, haayihe hayi vulu okukala yakunwa momutenya omunene, mono yaninga omashina, ngono ge li haga kunu iimeno yawo. Oye li haye yi kunu, opo kaayi mone oonte dhetango odhindji.

Mongaashingeyi aantu i haya longitha we oonyala mokukongekidha evi. Aanafaalama ohaya longitha uushina mbono wuli hawu tulwa omahooli opo wu vule oku longa nawa. Ohaya longekidha nee evi uuna ya hala oku kuna.

Mongashingeyi aanafaalama ohaya fulu owala omikanka, taya tula mo ominino opo yavule okutekela iikunino yawo. Iikunino ohaye yi tekele opo yivule okukoka nawa yo ya vule okuteya ko iiyimati nenge iikwamboga.

Iinamwenyo yimwe ohayili kuyoyene tayili mokuti nenge tayili mofaalama moka ya ningilwa yikale tayili po opena woo omutonateli gwayo.

Anafaalama yoohi oye li haya munu oohi mono yeli haye dhipe wo iikulya, aye dhipe iikulya opo dhi vule oku koka yo ya vule okudhi kwata mo e taya landitha opo ya vule oku imone na mo oshimaliwa.

Oodolopa odho omahala ngoka ga tungwa nawa. Omahala ngaka ohaga eta aataleli po. Ohaya gandja iilonga kaantu mboka taya zikomikunda nenge oku gandja omalukalwa, kaantu mboka kaye na omagumbo momahala moka.

Oohi odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo dhoka aantu haya tekula opo yavule oku kala yiimonena po iisimpo. Aantu ohaya landitha nenge taya palutha omalutu gawo una taya li oohi dhika.

Mongaashingeyi aanafaalama oyeli haya longitha uushina wa yooloka mono hayewu longitha opo yavule okukala ya longa iilonga yawo nuupu mono haya vulu okukala taya longitha uushina mboka hawuyi omahooli opo yavule okukala ya ninga nawa uungwena nenge omwiidhi gwawo.

Mongaashingeyi aanafaalama ohaa tekula oohi mono haye dhi tekula taye dhi tula muushipa taye dhi pele mo omeya. Ohaye dhi kwata mo nee uuna dha koka, opo ya vule okudhi landitha nenge taa li.

MoNamibia otu na wo aantu mbo ha ya tekula oohi dhomeya niinamwenyo ayihe mbyoka ha yi vulu okukala momeya.

Evi ndika evi lyopaushitwe osho owala lyashitwa lyili ngeyi, evi ndika ohali monika koombinga hu kuna omafuta ngaashi oBay noSwakop.

Omvula ngele ya loko evi ohali kala lyoopala mono omwiidhi hagu kala gwa ziza nawa. Oongombe niikombo ohayi palutha ne nawa tayili omwiidhi noshowo omafo giimeno.

Oondundu ohadhi monika ashike muushimba, nomamanya ngoka haga ithanwa oondundu ohaga monika ashike muushimba, ndele kadhimo mOwambo.

Ngele owu na oshikunino , iha shi kala ina shi tekelwa oshoka ngele inashi tekelwa otashi ningitha iimeno yi se po. Owuna oku tekela iimeno yoye opo wu yi kaleke po.

Oohi odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo ndhono hadhi kala momeya . Ohadhi vala woo omayi ohadhi tekulwa woo okuza kuushona. Aantu ohayedhi tekula nomalalakano ogendji mono hadhi tekulwa opo dhivule oku gandja iipalutha nenge oshimaliwa.

Oohi odho iitekulwanamwenyo mbyno hayi lala momeya. Aantu ohaye yi tekula nee opo ya vulu oku imonena iipalutha. Aantu ohaye dhi teleke uudha dha koka, mono haye dhi kwata mo noonete, opo ya vule okupa wo ookuume kawo nenge aashinda yawo.

Mongaashingeyi aantu oyeli ya longitha omadhilaadhilo mono ya tungila komahala ngoka haga monika nawa ngono moombuga geli popepi noondundu. Aatalelipo ohayeyi nee pomahala ngaka etaya vulu okuyapo pomahala ngaka.

Ookahenge oyo iiyamakuti mbyoka hayi adhika mEtosha lyoshilongo shetu. Uuna oondjamba oyina yahulitha po uundjamba ohawu pewa ne omahini kaanafaalama opo wuvule okukoka.

Owuna owala okuninga oshinima ngele wa mona elongo. Kehe shimwe shimwe toningi, oshina okukala weshi longwa, shampa weshi longwa otoshi tseya, opo wu vule okushi ninga.

Otuna ombuga, otuna okuti, mokuti moka hamu kala muna omamanya niihwa yomano, hatu ga longitha.

Aantu oha ya vulu okukwata oohi noonete, e ta ya ka landitha. Oohi ohadhi kwatwa momeya ogendji.

Aanafalama yo ngashingeyi oye li haya tekele omapya gawo nenge iikunino yawo pamikalo odhindji, mono haya vulu okutila omeya moondjila dhoofola nenge dhiimpungu. Ohaya tile mo nee opo iimeno yi vule okukala ya mona omeya ga gwana.

Aanafaalama yoohi oyeshi nkene hadhi tekulwa, mono haya ningi uukunino woohi. Ohaya tula mo oonete taye dhipe iikulya dho dhivule okukoka nawa. Ohaye dhi kwata mo uuna dhakoka nawa.

Iilyaoyo yimwe mbyoka hayi limwa kaantu mOwambo, mono aantu haya limi momapya gawo uuna omvulaya loko. Ohaya kutha mo nee iilya yo taya yungula taya elelee niimbale pomalupale gawo, opo ya vule oku imonena mo iilya yawo mbyoka.

Aataleli po oyo aantu mboka haye ya miilongo yetu, taye ya oku tala uushitwe wOmuwa mono ye li haya gandja oshimaliwa koshilongo shetu. Oshimaliwa shika ohatu vulu okushi longitha pamikalo odhindji mono hatu vulu oku tunga Namibia lyetu.

Otu na omahala ogendji gokukala omeya gokulongitha unene ngaa miikunino yetu oshowo ohatu kala tu namo iinamwenyo tayi peelwamo wo okulya.

Onkanga. Uudhila nawo oha wu tekulwa ngaashi oondjuhwa ta dhi ningilwa oshikuku, omo tadhi kala tadhi zi, dho tadhi kala tadhi li kudho dhene.

Aanafalama ohaya kunu omiti dhawo. Uuna ya tete po omiti, yo oha ya kunu po omiti dhimwe opo kaaya mbugaleke ehala ndjoka hali kala tali monika nayi uuna lya mbugala.

MoNamibia otuna mo oohambo hoka haku kala oongombe, iikombo niinamwenyo yilwe. Ayihe oko hayi kakonga uuhupilo ngele iikulya inaayi gwana.

Mongashingeyi aantu ohaya yi momeya, taya yimo noombautu ndhoka dhaningwa nawa. Muuyuni wookuku aantu oyali haya yimo owala nuumbawutu mboka wahongwa miiti.

Omamanya ngono haga monika geli muushimba namo omu na wo omagumbo ga tungilwa popepi nomamanya ngoka, ga tungilwa pomunkulo mpa pwayela pwaahe na omamanya.

Ohatu kala tuna iikunino yiiyimati. Iiyimati ohatu yi kunu, tayi tekelwa, e tayi imi. Ohashi pula nee yikale yina omeya ga gwana, opo yi ime iiyimati yetu.

Omwiidhi oha gu liwa kiinamwenyo oha gu tetwa tagu kukutikwa tagu ka pewa iinamwenyo opo tu palule iinamwenyo yetu niikulya mbyoka tweyi gongela tse yene.

Aanafalama oyo aantu mboka haya kunu iimeno yawo. Ta ye yi kunu nomalalakano opo yi vule oku koka nawa, yoyi ya pe wo iiyimati iiwanawa. Oha longitha nee iilongithomwa mbyoka ha yi nu omahooli, opo ya vule oku longekidha evi lyawo.

Oonzi odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo ndhono aantu haya tekula. Ndhika odhili dhasimana ,oshoka ohadhi vulu okutupa onyama, tadhi tu pe wo oshipa , shono hashi longithwa . Odhina wo olufufu oluwanawa , ndino halu kululwako etalu landithwa nenge etalu longithwa okuninga iikutu yayooloka.

Oondoolopa ogo mahala ngoka gatungwa nawa, mono aantu yokomikunda hayeya moondoolopa noma lalakano opo yavule okukonga iilonga opo yavule okwiimonena oshimaliwa.

Monamibia otunamo omahala hono aantu hayeya okutala oohi hono tadhi silwa oshimpwiyu kaantu onga dhili dha edhililwa

Aanafalama yoohi oyeli hayatekula oohi, mono hayaningi uukunino woohi. Ohayaningi ne uukunino woohi taatulamo omeya, tayedhipe okulya opo dhivule okukoka nawa.

Efuta olyo ehala limwe ndyoka li na omeya, omeya ngoka iha ga pwine mono hamu adhika wo oohi oha ku adhika wo uudhila, oondhila ndhoka dhi li hadhi li oohi ndhoka hadhi kala pooha dhefuta.

Aluhe ngele oto kunu iimeno yoye . Owuna ashike oku yi kongela evi ndi ewanawa tayi vulu oku kokela mo nawa etoyi tekele . Shampa ya koko ngoye eto yi kutha mu wuke yi tsike mpa tayi vulu oku kokela nawa.

Aanafalama oyeli haya dhengwa ondhimbo onene uuna omvula inayi loka no itaya vulu oku tekela iikunino yawo ayihe. Iimeno yawo oyili hayi si uuna iimeno yawo yasi aanafalama oyeli ihaya monosha nande nande.

Uuna twahala okuninga iikunino yetu, pokuma tango ohatu fulupo, e tatu longopo, e tatu kunu nawa iimeno yetu, mevi epu lyo olya talala.

Aantu ohaya longitha oonete mokukwata oohi. Ohaye dhi longitha opo ya vule okukala ya mona oohi ndhono haya vulu okulya onga iipalutha. Ohaye shi ningi opo ya vule okumona iimaliwa uuna ya landitha oohi ndhika.

Onduli osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka hakuti iiyamakuti. Oshinamwenyo shika ohashi adhika mEtosha lyo shilongo shetu. Oshinamwenyo shoka shina othingo onde, hashi tupe onyama sho ohashi vulu oku tupa wo oshikatha.

Eshito lyomuwa olyo lili ekumithi mono hamu adhika iinima mbyoka yili ya shitwa komuwa no ito hala oku ita yela ngaashi to adha ekololo lili mokati kemangya mono omuntu ho vulu okuya mo ngoye nwene.

Uukodhi owo wumwe womiikwamawa mbono hawu yakula, tawu yakula uudhila uukwawo. Ohawu li nduno uudhila mbuka onga iipalutha yawo. Uudhila mbuka ohawu yono po oondjuhwa mono hawu yakula wo nuuyuhwena.

Oohi odhimwe dho miitekulwanamwenyo mono anafaalama yeli haye dhi tekula ohaye dhipe ne iikulya nelalakano opo ya vule okudhi palula nawa mono haye dhi pe wo taye dhi pele momeya.

Namibia okuli oshilongo shoka hashi adhika muAfrika. Oshilongo shoka shi na oonzo dhopaunshitwe. Shi na woo oondundu ndhono hadhi monikitha evi nawa. Aantu yokondje yiilongo ohaye ya nee okutala evi ndi ka nenge oondundu.

Iikwamawawa oyo yimwe ndjoka ha yi vala omayi mono mwakwatelwa omahwiyu. Okadhila haka okeli kataliko anuwa kena omupya pashiwambo nohakahunu.

Oondjuhwa odha simana nAawambo ohaye dhi longitha. Ohaye dhi teleke, opo ya vule okupa aakwanezimo lyawo. Ohaya vulu okudhi landitha uuna dha telekwa. Oondjuhwa odha simana, oshoka ohadhi tu pe omweelelo nenge omayi.

Oondundu odho dhimwe ndhoka dha simana dhoka hadhi vulu okweetela iilongo mbyoka yi na oondundu oshimaliwa. Aantu oha yeya nee okutala oondundu ndhika taya futu nee oshimaliwa nomalalakano opo ya vule okukala ya pewa epitikilo ya tale oondundu ndhika.

Aanafaalama oyo aantu mboka haya longo niimeno, mboka haya kunu iimeno muupulasitika uushona, moka haya kuna iimeno taya vulu okulanditha, opo ya vule okuimonena iisimpo.

Mongashingeyi uuyuni owa putuka moka aanafaalama haya kunu iimeno pomahala ga yooloka. Ohaya kunu iimeno momashina ngoka haga minikile ge na oolamba ndhono dhi li onga oonte dhetango.

Aanafalama yoohi uuna ta ya tekula, ya ningi uukunino woohi eta ya tulamo omeya, yo taya tulamo oohi, oha ye ya nuushako moka hamukala muna iikulya mbyoka ha yi pewa oohi opo dhikoke nawa.

Aanafaalama oye li haya tekele iimeno yawo pamikalo dha yooloka. Mono haya ningi ominino taye dhi tula mo miikunino yawo , opo wo ya vule oku tekula iimeno yawo nawa itaa ya longitha oonkondo odhindji.

Aantu mboka haya tekula oohi ano aanafalama yoohi uuna ya longekidha omahala nawa mono haya tungu uukunino etaya tulamo omeya ohaya tulamo ihe nduno oohi ,uuhi mboka uushona.

Ombuga olyo ehala ndyoka ihaali lokwa omvula onene. Mono hamu adhika woo oondundu ndhono hakuti omamanya. Ohamu adhika wo iimeno hayi adhika mo omalompalompa, ashike haayihe hayi vulu oku hupa.

Efuta olyo ehala ndyoka lyi na omeya mono hamu adhika iinamwenyo ya yooloka. Aantu oha ya yi mefuta opo ya vule okukakwatamo oohi ndhono haya vulu okulanditha. Efuta olya simana oshoka oha li tweetele omauwanawa ogendji.

Mongashingeyi aanafalama oyeli haya longekidha evi lyawo taya longekidha niilongithomwa ya yooloka. Mono haya longitha uushina mbono wuli hawuyi omahooli opo kukale itaya longitha oonkondo odhindji.

Ngashingeyi aanafaalama hali haya kunu iimeno yayo, iimeno oya li haya landitha nenge haya ikwathele uuna ya mono oshimaliwa ohaya mono ko wo iipalutha uuna iimeno mbika ya koko etaya li iiyimati nenge iikwamboga yawo.

Aanafalama oyeli haya kunu iimeno yawo mono ha yeyi tekula eta yeyi sile oshimpwiyu mono haya kutha mo omwiidhi shapa ya koko nawa ohaya vulu oku teya opo ya vule oku landitha nenge ya lyenakwanezimo yawo.

Iikwamboga oya simana, oshoka aantu ohaye yi landitha uuna ya koko nawa nenge taya teya opo ya vule okupa woo aakwanezimo yawo. Ohaye yi landitha opo ya vule okuimonena oshimaliwa.

Ngashiingeyi anafaalama oye li haya kunu iimeno yawo mono haya tula mo wo ha yeyi kunu wo moongulu mono muna omashina ga yooloka, omashina ngono haga kwathele okugandja omutenya ano okuza komalamba onga oonte dhetango.

MoNamibia otu na oombuga. Aantu yamwe oko ye li hoka ya tungila kombuga hoka ku na omahala omawanawa nokutala, aantu taya yi taya ka talela po.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyono ha yi adhika mokuti ha ku ti iiyamakuti. Oondjamba ohadhi adhika wo mEtosha lyoshilonho shetu mono aatalelipo ha ye ya okudhi tala. Oha dhi adhika wo dhi na omayego ngono ge na ongushu.

Mongashingeyi aanafaalama oyeshi nkene yena okuninga iimaliwa, mono yena omambakumbaku ngono haga pulula nenge taga tete omwiidhi opo woo ya vule okukala yiimonene oshimaliwa uuna taya landitha.

Mongashingeyi aantu oya tseya okumona iimaliwa, mono aantu haya landitha iinima yayooloka, yena omahala ngoka aantu haya thikile, yena omahala gomanwino nenge omahala giikulya.

Aantu mboka yehole okuthaaneka omathano, oyeli haya thaaneke omathano uuna etango tali yimo, mono egulu hali kala lya tiligana, tali monika nawa, unene shampa kuna iikogo omalopalopa.

Oondundu, odho ehala ndyoka hali adhika moshilongo shetu, Namibia. Aantu oha yeya nee oku talela po omahala ngaka, ano akwiilongo taya futu oshimaliwa opo wo ya vule oku kala ya pewa epitikilo.

Aanafaalama oyeli haya longekidha evi, haye li longekidha pomikalo odhindji opo woo ya vule oku kala yakuna iimeno yawo. Oyeli haya longekidha evi opo li kale epu nawa, opo iimeno yawo yi kale yina omidhi dhaya mevi nawa.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo haya tula ko uunete kombanda opo yavule oku kala yakeelela iimeno yawo kaayitse komutenya ogundji mono haya imonene iimaliwa uuna yalanditha iimeno mbika.

Oonyanga odho dhimwe ndhoka hadhi vulu oku kunwa hadhi vulu oku eta oshimaliwa mondjato uuna aantu yedhi landitha. Odhili dha simana oshoka ohadhi tulwa moomwelelo dhetu. Odhili dha simana oshoka ohadhi etele aantu oshimaliwa.

Oohi odhili hadhi tekulwa mono aanafalama haya ningi uukunino wadho opo dhi vule okukoka nawa. Ohayedhi pelemo ne iikulya mono shampa dha koko haye dhi kwatamo etaye dhi landitha nenge etaya li naakwanezimo yawo.

Ombuga olyo ehala ndyoka lina omamanya, ndyono ihali lokwa omvula oyindji. Ehala ndino, olili hali kala lina iimeno iishona nenge uumwiidhi wa mena omalopalopa oshoka kapena omeya ga gwana.

Iikwamboga oyo yimwe mbyoka yili ya simana . Mbyono aanafaalama yeli haya kunu opo woo ya vule oku kala yi imonena uuwanawa uuna aantu taya li nenge taya landitha opo woo yavule oku imonena mo oshimaliwa.

Aanafalama oye li haya kunu iimeno yawo, mono haya tulako oonete kombanda, opo dhivule okukala dha keelela oonte dhetango odhindji. Shino ohaye shiningi opo yavule okukala ya kokeka iimeno yawo nawa.

Aawambo ogo omuhoko ngoka hagu adhika moNamibia ngono gwa simaneka omuthigululwakalo gwawo. Uuna pu na oshituthi shontumba aantu ohaya hanga omalovu e taya tula miiyuma mbyoka ya ninga okuza moonzimbogo.

Muushimba omuna omahala ogendji gena omamanya, ashike omuna wo omahala gamwe kaagena omamanya. Momamanya ihamu kala ashike omamanya ogo ageke, ashike ohamu kala wo niimeno yamena mo.

Oohi odho dhimwe dhomii tekulwanamwenyo mbyono hayi ningilwa uukunino wawo hamu tulwa omeya. Ohadhi pelwa mo iikulya. Uuna omeya ga kaka ohaka kuthwa mo e tamu tulwa omeya omape.

Omahala ngamwe ohangakala ngayela nawa ngo ongasilwa oshisho oshoka aantu sho tayeya okutalelapo omahala ngetu ongayela nongayongoka nawa.

Iiyamakuti oyo iinamwenyo mbyono hayi kala mokuti, mbyono hayi kala ya tulwa mEtosha lyetu. Aantu ohaye yi talele po taya thaneke omathano. Oonduli odho dhimwe dhomiiyamakuti mbika. Oshinamwenyo shoka shi na othingo onde.

Oondjuhwa odho dhimwe ndhoka dhili dha simana , mono aantu haya munu oondjuhwa. Oondjuhwa odhili hadhi tupe omayi, tadhi tupe wo onyama. Odhi li wo hadhi landithwa opo wo aantu ya vule okwoopalekamo iisimpo, mbyono hayi longithwa.

Oondjuhwa odho dhimwe ndhoka dho miitekulwa namwenyo, mbyono hayi tekulwa nomalalakano ogendji. Oondjuhwa ombwaanawa oshoka ohadhi tu pe omayi, ohadhi tu pe wo iipalutha ya yooloka mono hadhi vulu oku tupa iimaliwa uuna twedhi landitha po.

Egwo lyomeya olyo ndyoka halyi aadhika moNamibia mono aantu haye kelyitala ndino olyili lyasimana oshoka ohalyi eta aatalelipo, omeya ohaga gu ne pombanda tagazi momamanya taga gwile pevi

Oondjuhwa tadhi tekulwa. Oondjuhwa nadho ohadhi silwa oshimpwiyu okupewa iikulya opo dhi lye dhi koke.

Mokuti ohatu kala tunamo omahala omawanawa gokwiinyanyudha, mono hatu kala tunamo iitafula, niipundi yokukuuntumba ngele aantu yavulwa.

Aanafaalama yoohi oyeli haye dhi tekula, taye dhi tekula nawa okudhipa iikudja, opo dhi vule oku koka. Uuna dha koko, aantu ohaye dhi kwata mo eta ye dhi landitha.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo ndhono aantu haye dhi tekula, taye dhi pe iikulya opo dhi vulu oku paluka nawa. Ohadhi pe aantu omayi tadhi pe yoo aantu onyama, ohadhi vulu wo okulandithwa.

Oondundu ogo ngoka omahala geli omawanawa , ngono haga etele oshimaliwa miilongo yayooloka . Uuna wuna oondundu moshilongo shoye aantu ohayeya owala taya futu oshimaliwa, yo yavule okukala yiithaneka koondundu huka.

Aatukimbepo ano aantu mboka hayayi moodhila, oyeli haya thaneke omathano oku ziilila pombanda mono haya thaneke opo yamone kutya evi ohali monikwa ngiini okuza muule, ano pokati kegulu nevi.

Ngele pehala opwakaka, nenge pena iiyagaya ohapu vulu okukala omayoka. Molwaashoka opwa kaka, puna iiyagaya.

Ombuga olyo ehala ndyoka hali monika nawa oshoka olyina oondundu tadhi monika nawa. Oondundu ohadhi kala ne tadhi eta aantu kondje yoshilongo taya futu oshimaliwa. Ehala ndika olyili owala hali mene iimeno iishona.

Mongashingeyi aanafaalama ohaya longitha omambakumbaku ga yooloka opo ya longekidhe evi lyawo ngele ta shiya poku kuna. Ya vule oku mona iipalutha iiwanawa, yo ya vule oku landitha opo yavule okwiimonena oshimaliwa.

Aanafaalama yoohi oyeli haya pe oohi dhawo iikulya, nelalakano odhi vule okukoka nawa uuna dhakoko aantu ohaye dhi kutha mo etaye dhi landitha nenge taya li wo naakwanezimo yawo.

Aantu mboka haya kala miihwa oye li haya thaaneke komiti, nelalakano opo ya ndhindhilike omiti, yamone kutya oye endele peni. Shika oshi li sha simana oshoka ohashi ningwa onga omukalo gwoku taambathana omauyelele.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi kala momeya. Aanafalama oyeli hayedhi tekula nuuna dha koko ohayedhi kwatamo etaye dhi landitha nenge wo taya pe ookume kawo.

Oohi odhili iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya mbyono hayi tekulwa odhili hadhi ningilwa iikunino wadho mono hadhi tulilwamo eta dhi tulwamo opo dhi

Aanafaalama yoohi oyeli haya ningi uukunino woohi mono ha ya tulamo omeya opo yavule okutulamo oohi oshoka oohi ohadhi kala owala momeya. Aantu ohaya tulamo nee omeya nominino

Omambakumbaku ogasimana noonkondo oshoka aantu ohaye galongitha mongaashi ngeyi uunene tuu aanafalama. Omambakumbaku aanafalama ohayega longitha nomalalakano ogendji mono halivulu okulongekidha iikunino yawo opo yavule okulongasha shomupondo.

Iilya oyo yimwe mbyoka hayi kunwa kAawambo, hayi kunwa momapya. Aantu ohaya teya opo yavule okukala yapalutha aakwanezimo yawo. Aantu ohaya teya taya tula miimbale yo taya fala komalupale.

Oshikwiila osho woo omboloto yoshikulu sho nale . Aantu ohaye shi ningi muusila. Taye shiningi taya tula mo osuuka opo shikale oshitoye . Aantu ohaya tula mo woo omahuku.

Iikwamboga yili iinima mbyoka hayi vulu okukunwa kaantu. Shika ohashiningwa opo yamone oshimaliwa uuna yeyi landitha .ohaya vulu woo okupa aakwanezimo yawo.

Oondjuhwa odhili dha simana. Oshoka ohadhi vulu okutekulwa tadhi gandja wo omayi. Aantu opo ya vule okukala lya ya landitha aantu ohaya landitha woo oondjuhwa opo ya vule oku imonena mo oshimaliwa.

Mombuga omuna omahala ngoka ga yooloka ngono haga adhika muna omamanya muna owala iimeno iishona oshoka iimeno oyindji oyili ha yisi oshoka ka muna omeya ga gwana.

Oonduli odho dhimwe dhoka hadhi eta uuwanawa moshilongo. Uuna aatalelipo yeya moshilongo shetu ohaya futu oshimaliwa opo yavule okukala yatala oonduli dhika. Oonduli odho oshinamwenyo shoka shina othingo onde.

Ego lyomeya olyo ehala ndyono omeya haga zi momamanya taga fulukile pevi. Olyi li lya simana, oshoka aantu ohaya vulu oku ke li tala yo taya futu wo oshimaliwa. Ehala ndika ohali monikwa nawa.

Mongaashingeyi aanafaalama oyeli haya kunu iimeno yawo mono ha ye yi kunu nelalakano opo ya vule oku imonena oshimaliwa nenge ngele ya landitha iiyimati yawo. Oyeli ha ye yi kunu opo wo yi kale tayi e ta oshimaliwa moondjato dhawo.

Aanafalama yoohi oyeli haya tekula oohi, ta yedhi pe iikulya opo dhi vule oku koka, uuna dha koko oha yedhi kwatamo etadhi landithwa nenge tadhi liwa wo .

Omatama oga simana, oshoka ohaga longithwa momihoka go ohaga vulu wo oku landithwa, opo aantu ya vule oku mona oshimaliwa shono haya longitha mwaashoka ya hala.

Aanafaalma oyeli haya kunu iikwamboga yawo moka hayeyi kunu nelalakano lyokumona mosha shokulya nenge taya landitha kaantu mboka yeli yeyi pumbwa opo ya vule okwiimonena iimaliwa.

Aanafaalama yoohi oyeli haya tekula oohi dhawo, mono haya ningi uukunino woohi, mono hawu kala tawu tulwa omeya, nenge taga kuthwamo uuna geli ga kaka. Aanafaalama ohaya tula ko nee uunete kombanda opo ya keelele uudhila mboka hawu vulu oku lyamo oohi dhayo.

Otuna omikalo odhindji okuninga iimeno yetu . Ohatu kunu iimeno yetu miinima mbyoka tayi vuli okukala etatu keyi kuthamo nale.

Oohi odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo mbono aantu haya tekula, haya tula momeya. odji li hadhi tekulwa nomalalakano ogendji. Odhi li hadhi tekulwa onga dhi gandje oshiyelelwa kaantu nenge aantu taya tekula oohi opo ya vule okulanditha nenge ya imonene sha shokulya.

Aantu oyeli haya kwata oohi taya longitha owala oonete mono aantu hayedhi kwatamo nelalakano oku kala ya gandja kookuume kawo nenge tayali Onga iipalutha. Antu ohaya vulu okutekula oohi

Aanafalama ohaatsike iimeno yawo ndjono hayeyi tsike opo yiimonene iiyimati ngele yakoko, ohaakunu woo uumuti womizile.

Ondjambameya osho oshinamwenyo shoka hashi kala momeya, shono hashi vulu okudhipaga aantu. Osho ishewe oshinamwenyo shoka ihaashi vulu okukala sheya kondje yomeya ethimbo ele oshoka ohashi kala owala momeya.

Iimeno oyo iinima yimwe mbyoka yili ya simana mbyono aantu haya longitha ano uuna aantu haya kunu opo ya vule oku imonena oshimaliwa. Shino ohaye shiningi nee uuna ya landitha iimeno yawo mbika etaya mono mo oshimaliwa.

Ohatu kala tuna omiti moondoolopa, nomiti ohadhi kala tadhi monika nawa. Dha hafa nawa, ngele ohadhi mono omeya, odhina okukala tadhi monika nawa.

Aanaafalama yoohi oye li aantu mbono haya tekula oohi mono haya ningi uukunino woohi, taya tula mo omeya taya tula mo ihe oohi ndhoka haye dhi pele mo iikulya, opo dhi vule okulya dho dhi koke nawa.

Aanafalama oyendji oyeli haya tekula oohi, mono haya ningi uukunino wawo nawa, taya tula mo omeya, taya tula mo uuhi mboka uushona, mbono wuli hawu vulu okutekulwa, e tawu koko wuninge oohi oonene.

Oondundu odho dhimwe dhoka dhili dhasimana oshoka ohadhi vulu oku eta oshimaliwa moshilongo , uuna omvula yaloko koondundu hoka ohaku kala kuna omiti dhaziza nawa dhoka hadhi opaleke eshito.

Oohi odhili dhimwe dho miinamwenyo mbyoka hayi kala momeya mono aanafaalama yeli hayedhi tonatele tayedhi pe iikulya uuna ya ningi uukunino woohi. Oyeli nee haya tulako oonete kombanda opo ya keelele uudhila mboka hawu limo oohi.

Aanafaalama oyeli haya longekidha evi lyawo uuna ya hala oku kuna iimeno yawo. Oyeli haye li longekidha nee opo woo ya kale yena iiyimati ya mena nawa nenge iikwamboga. Ohaya pulula nee etaya tula mo ominino ndhono hadhi vulu oku tekela iimeno.

Ehala lyoku yoga noku iyuvitha nawa. Opo tovulu okuya ukale po, uuna wahala okuya wiiyuvithe nawa, toyogo, tonu, ngoye toli iikulya yoye nombili.

Oombaka nadho odhili molupe lwoondjuhwa dho oha dhi silwa oshimpwiyu ngaashi oondjuhwa dhili momagumbo nadho oha dhi kaliwa nadho momagumbo tadhi pewa iipalutha opo dhi paluke.

Aanafaalama oyeli haya tekula oohi mono haya mono oshimaliwa uuna yedhi landitha. Ohayedhi kwatamo nee uuna dha koko taya longitha oonete.

Oohi odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo ndhono aantu haya tekula. Oohi dhimwe ohadhi tekulwa owala, opo wondhi vule oku eta aantu ya tale mono haya vulu okufuta oshimaliwa, opo yo ya vule okukala ya tala oohi ndhika.

Aanafaalama yoohi oyeli yeshi nkene yena okumuna oohi ,mono haya munu oohi pamikalo odhindji mono haya tulamo omeya tayedhipe woo iikulya opo dhivule oku paluka. Kombanda oha ya tulako woo ooshipe.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiikwamawawa mbyono hayi tekulwa kAawambo. Odhi li hadhi vala omayi, ngono haga tendulwa e ta ga tenduka uuyuhwena, owo nee aanafaalama ye li ha ya tekula.

Aanafalama mongashingeyi oyeli ihaaya tekele we nomandini nenge nditye nomayemele. Oyeli yakonga ondunge mono haya patulula owala opomba oshoka oya tula mo ominino miikunino yawo.

Embakumbaku olyo limwe lyomiilongitho mbyoka yi li yasimana, oshoka ohali kwata ethimbo nawa. Aanafaalama ohaye li longitha ne opo ya vule okukala ya pulula omapya gawo, yoya vule okukala yiimonena sha shokulya nenge shokulanditha.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi kala momeya, mbyono hayi vulu okutekulwa. Oyili hayi vala omayi, ngono omunafaalama havulu okuga kuthamo, opo ashiwe a mone omayi ngoka taga zi uuhi uushona, mbono hawu vulu okutekulwa.

Iimeno oyindji oyili ya simana oshoka ohayitupe omawuwanawa . Ohayi vulu oku gandja omeya mewangandjo etayi eta omvula . Mongashingeyi aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo mono haya longitha uushina opo yavule okukala taya tonatele iimeno mbika.

Evi ndino ewanawa okutala. Mevi ndino ka mu na nande omamanya ga sha, oga fa owala osuuka. Oha li vulu okutyuulila ohauto olundji kombinga hoka inaku uthwa.

Aanafalama yoohi oyeshi nkene yena okutekula oohi mono haya tekula oohi momikalo odhindji. Oha yedhi tekula nomalalakano ga yooloka, opo dhi koke ya vule okulanditha nenge yapaluthe omalutu gawo.

Aatalelipo oyo aantu mboka haya talelepo omahala gayoloka. Mono haya vulu okuya ya talelepo Namibia mEtosha lyetu. Oha mu adhikwa iinamwenyo oyindji, mono hamu adhikwa wo oonkoshi. Aantu aantu ohaya yiko nee noohauto opo yi igamene.

Oshini olyo ehala ndoka hali longithwa kAawambo mono aantu haya tsu iilya yawo, uuna aantu ya mana okuteya ne ge taya mana polupale. Aantu ohaya kolonga nee ehala ndika nomaloya, opo li kale ita li zi ontsi.

Oondjuhwa odhili dhasima, odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo ndjono aantu haatekula ohadhi vala omayi etadhi liwa onga onyama. Ohadhi vulu woo okulandithwa nenge aantu taalanditha omayi.

Oondundu olyo ehala ndyoka hali kala li li puule ndyono aantu haya vulu okulonda ko. Ehala ndyoka li li na omamanya ogendji nuuna aatalelipo ye ya ohaye ya ya tale omamanya ngaka.

Aanafaalama yoohi oyeli ya simana muuyuni awuhe ,oshoka aantu mbano oha yetu tekulile oohi dhetu ndhono hatu vulu okulanda opo tuvule oku palutha omalutu getu. Aantu mbano ohaya landitha nee oohi dhawo opo yavule oku imonena iisimpo.

Oondundu odho dhimwe dha simana muuyuni auhe. Mono Namibia e na wo oondundu dhe. Aantu ohaya zi kondje yiilongo onga aatalelipo taye ya okutala oondundu ndhika. Aantu ohaya futu nee oshimaliwa, opo ya vule okupewa epitikilo.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo mbyono aantu yeli haa tekula, opo ya vule okwiimonena oshimaliwa uuna ya landitha oondjuhwa nenge ya landa wo omayi ,opo ya vule okutekula oonkalamwenyo dhawo nenge aakwanezimo yawo.

Aanafalama yoondjuhwa oyeli haya tekula oondjuhwa dhawo. Mono hayedhi tekula taye dhipe iikulya opo dhi vule oku koka dhowo dhi vule oku yapa omayi nenge onyama. Yo taya vulu wo okudhi landitha.

Uudhila owo wumwe mboka hawu tiwa iikwamawawa mono hawu vala omayi. Opuna uudhila mboka wuna ooshongo oonde mbono hawu liwo oohi, hawu kala wo momeya nenge pooha dhomeya.

Oohi odho dhimwe dhomitekulwa namwenyo mbyono aantu haya tekula, mono hayaningi uukunino woohi tatulamo oohii dhono dhili hayedhipelemo iikulya , oyeli halanditha uuna dhakoko nenge taya li onga omwelelo.

Iimeno oyili yasimana oshoka ohayi vulu okweeta uuwanawa kaanafaalama noshowo kaantu mboka yeyi hokwa. Mongashingeyi aantu ohaakunu iimeno. yawo mono haalongitha omashina.

Aanafalama ohaya kunu iimeno yawo mono mwakwatelwa iikwamboga. Osha simana oshoka ohashi ya etele iimaliwa uuna yalanditha koositola ndhono hadhi kala dhina ohokwe mokulanda iikwamboga.

Oongombe odho dhimwe dhomiinamwenyo mbika hayi tekulwa mono aantu yeli haye dhi tekula opo ya vule oku imonena po omahini. Uuna oomvula ya loko, oongombe ndhika ihadhi li omwiidhi nawa. Ohadhi vulu oku mangelwa miiti opo kaadhi fadhuke po.

Otuna uushina uuwanawa, mboka hatu longitha opo tu ninge evi lyetu, moka hatu kunu iihape yetu epu nawa.

Iilikolomwa yetu iha tuyi tula ominino ndele oha tu longo ndele tate Kalunga ta lokitha omvula. Tayi loko kombanda yiimeno yili nale yevi tayi koko.

Iithitukuti ohayi kala mokuti, yo ishewe oyili tuu mEtosha. MEtosha ohatu mono mo iithitukuti yomaludhi agehe gi ili nogi ili.

Uudhila oya wu vulu oku edhililwa nenge okuningilwa wo ofaalama, ashike oha wu vulu okutuka tawu zi mo mehala mu hawu zi ashike ohawu vulu okugalukila mo.

Ondolopa, Kondolopa oko hatulanda iikulya yetu eyi yokondolopa ,Kayishi eyi yilikolomwa yomomapya, Ashike ohatu kufhako mbi tayilandwa niimaliwa.

Iinamwenyo yomomeya nayo eliko lyomoshilongo ohayi pelwamo sha nee shokulya ihayi kala mo iike ngeya ohayi pewa yi lye opo wo nayo yi paluke, kapena shoka tashi yi palula ngele itayi kwathelwa wo yilye

Oohi dhomomeya, eliko lyomoshilongo. Oohi dhi momeya omo hadhi li omo hadhi kala na ihadhi zimo. Ngele odheya puukukutu otadhi si shaashi odho momeya. Ohadhi kala ashike momeya.

Ngele tolongo noshinima shafa itaashi vulu okuya meni lyoye, ano itoo vulu okushi fudhilamo, toshi fudhilemo nenge ngele oweshi fudhilemo otashi ku etele uudhigu, oho zala ne oshinima komayulu.

Oohi ohadhi vulu oku tulwa moshinima shontumba mono tadhi tekulilwa mo, tadhi pewelwa iikulya etadhi kokele mo.

Oombuto moshilongo shetu odhindji ashike odhili muushimba kadhili mowambo. Ohadhi kala ashike dhili muushimba nomano gomuushimamba inagafa gomomowambo ano gomuushimamba ogi ili.